Baby sleep dey very important for dey growth and development of dey child. When baby sleep well dem go get enough rest and rest dey very important make babies dey carry grow wetin and wetin be the important wey baby go sleep na im i wan tell you so. Number one be sey better brain development go dey when baby dey sleep well, dey fit sleep for eight to ten hours. e good well well dia brains go develop well well and dem do dey smarter and more alert to the enviroment. Improve physical growth, sleep dey help body dey grow strong and healthy and dis could reduce the risk of illness or infection wey that pikin go get or fit get. Sleep also dey reduce stress e go make the body dey calm and the mind go dey calm too, their muscles go dey relax if dem dey sleep. Better mood; sleep dey also help for the pikin mood when baby sleep well well dem go wake up for good side and you go see dem dey play dey jump dey happy na because sey dey bin get better sleep dey baby go learn new things, when baby sleep dia brain go dey ready, relax wey dem go fit learn new things, dem go remember dey things wey you tell dem before and dem go dey excited to learn new new things wey go fit help dem, if you see babies dey sleep, they look very innocent and e dey sweet well well, dem fine when dem dey sleep. You fit take dem picture by dat time or you fit lie down close to dem as mama or papa wey you be, e go help dem sleep for long and when dem sleep for long like dat, e better for dia health, e better for dia body. dey time wey dem go carry play go dey small because dem dey sleep, e good well well make mama pikin take take time sleep e go help dey mother do other things, e go help dey papa do other things when dey baby dey sleep.

White wedding na one important ceremony wey dey celebrate love. an union between one man an one woman. E dey involve plenty planning, preparation, and celebration. But tins dey wey dey involve for White Wedding, an if you no dis tin, the White Wedding fit no go well. Nomba one tin be planning an preparation. The couple need plan the wedding. De need plan tins like the venue wey de go use for the White Wedding. Dem go need plan the kain of food wey de wan cook for pipu. Dem go need plan the kain of cloth, music, an other plenty tins wey dem need for the White Wedding Another tin wey de dey involve for White Wedding na the wedding gown an suit. E dey important becos dis White Wedding na the English method wey we dey copy. The man go wear suit. The suit fit be blue, black, or any colour wey dem like. But the woman gown, e dey always be white. Wedding cake an food. Wedding cake na one important tin wey must dey for White Wedding. The couple gaz hire peson wey go make the cake for dem an de go fit hire the caterer wey de go cook the food for the pipu wey go come the White Wedding. E dey very important. Another tin wey dey important na photography an videography becos the couple need keep memories of dia special day. White Wedding na only one time e dey happen for couple life. So, de need photographer, an videographer to take dem picture an video all the activities wey go happen for dat day. Music nko Dat one dey very important. The couple go need hire a DJ, the one wey dey carry dia speakers come come dey play, or dem fit hire live band wey go come play for there live for pipu to enjoy an dance, an celebrate with dem.

Swimming na very important exercise or sports wey people dey involve themselves into. Swimming sweet well well for those wey fit swim. And most times, swimming dem dey use am as competition even for Olympics. Dem dey use as competition even for state sport festivals and even for our local government. Small people and youth, dey use swimming for stream dey happy dey make themselves joyful for their festivals for December wey dem dey celebrate Christmas. We get different swimming facilities and we get different swimming methods. The swimming facilities wey dey be stream. We fit use stream dey swim, we fit use swimming pool dey swim, we fit use lagoon or river dey swim. Even divers, dem dey use ocean or sea dey take train themselves for swimming and swimming methods wey dey na breast method. We get breast method, we get backward stroke, we get forward stroke. The backward stroke be say your face go face up while your hand go dey swim. We still get forward stroke, the one wey you go face the water and we get breaststroke and other methods wey dey. We fit use swimming as sports, as exercise. E dey sweet well well. And the thing be say if you no fit swim make you no try am because plenty people dey drown for swimming pool, for stream, for river, for seas. If you no fit swim, e dey advisable make you no even try am wen people no dey, no try am wen you alone dey for the stream or the swimming pool make you no drown. But swimming na very important exercise and sport wey plenty people dey enjoy well well.

Education dey very important for our life. Education dey help children wen dem small from three years old, how to read, how dem go take write. Education go even tell dem and make dem cultured. Education go shape their manner, e no go make dem behave as tout. We get so many stages of education. We get the primary, we even get nursery and reception wey dey for the small small ones like one year, two years old. We get secondary, we get tertiary. Education can never be underestimated. E dey very very important make everybody at one stage dey educated as learning dey talk say is a continuous process. E get time for 2020 wey one disease come for the world, dem call am COVID-19. Dat time e been dey hard for the student to learn inside their classroom. Dat disease no allow make people comot outside. The disease dey fly through contact, cough and sneeze. Dem no gree go schools again. So plenty people been dey outside even students. Government block all school, close down schools as children no fit go school go learn for class. But thank God say the disease, im come go small small. Government come talk say make every student wear nose mask come school and wen you come school, you no go stand close to another student. Dem call am social distance. Dey spread student across make dem no dey closer and all student been dey wit their nose mask. The nose mask no go allow you make you breathe in the disease. Dat disease been dey fly for air, for dry air. If you stand here, closer to the person wey get am if the person breathe breathe out carbon dioxide or if the person sneeze, you fit contact am. We been use nose mask take protect ourselves and social distancing. Na wetin been help many students dat time to dey school be dat.

Market na one place wey dey very very important for we life. Market na where we dey go buy things, buy? ingredients, buy food ingredients, buy other things like tomato, onion, cabbage, fruity vegetable, leafy vegetables and other things wey we need cook, eat and keep ourselves healthy. E dey very important wey all of us dey buy fruit, fruity vegetables wey dey fresh because if you buy the one wey dey rot ten or bad use am cook, e no go get the complete diet and you fit fall sick because say you buy food substance wey no good or wey don decay for some days. E no dey easy to preserve fruity vegetables. All this kain goods dey perishable, e fit spoil if you? keep dem for so many times or many days. All of us, for we life, we need all this vegetables to take dey healthy. Fruity vegetables like tomato, pepper, onions and other ones, cabbage na wetin we dey use cook better jollof rice. Na wetin we dey use cook better rice for ourself, for occasions, for for ceremonies, for even our family. E dey important say make we find way dey preserve these fruity vegetables and one way to preserve these fruity vegetables na by putting dem for fridge, you go put dem for fridge, no be freezer wey go spoil dem. You go put am for fridge, the fridge go cool am, make am preserve for a longer days. Another way to take preserve these fruity vegetable na to sun-dry am. If you sun-dry these fruity vegetables e go dey safer and you go fit transport am go places wey you wan keep am.

Transportation na one of the most important things wey human being no fit do without. To move from one place to another you go need use vehicle, or any other means wey go fit help you go where you wan go. We get plenty means of land transportation wey we dey use. We get bus, we get taxi, we get tricycle, we get motorcycle and even bicycle. All this means fit carry us from one place to another. E fit carry us go farm, e fit carry us go another town, e fit carry us go occasion and so on and so forth. E dey important say make public vehicles dey for good shape because you dey carry plenty people. E go need check your vehicle, your taxi whether e dey okay to enter road. E no good wey be say you go carry people go drop dem for road or go get accident or some the parts comot as you dey drive because say you no check am well before you start. Before you start your vehicle, you ghats check for oil, check for water, check for other things for the vehicle whether e dey okay to take enter road before you carry am enter road, carry passengers for road dey go where dey wan go. For me, I prefer to dey use taxi because taxi dey more time conscious. If you wan go something, you no go need stay for too long for the park because na just few people go enter the taxi but if you wan enter bus, bus go take time before everybody enter finish make we dey go. I dey always prefer prefer to use taxi if I dey travel or go anywhere.

Children games na one of the most important aspect of growth for man life. All of us at one point we don play so many kain play wen we be small children. One of the things wey dey make small children mind to develop na all this games wey dem dey involve in. Small children, dey like to play. Dey like to play because na wetin dey make dem dey excited, na wetin dey make dem dey happy and na wetin dey create the bond between their friends and dem. Games dey very important for children life. E get some games wey dey mind intriguing. E get some games wey you need dey intelligent before you fit play am and those kain games na the games wey we as parent fit dey advice our children make dem take play am. E get plenty games like chess, like scrabbles, like ludo, table ten nis. All these games dey very important make our children sabi am because these games fit take dem place, dem fit go competition, go win am and dem go make us proud. Make we no dey pursue our children say make dem no play games, say game bad. No be only book dem go read. If dem read book alone, dey no go sabi any other thing. Dem go dey dull. So e good make we advertise, showcase you know our children make dem take dey play all these games wey go make dem dey very competitive even for their school or for the society wey dem dey. We get plenty kind of games, we get indoor games and outdoor games. Indoor games na the one wey dem go, dey fit play am inside house like ludo, like chess, like scrabble. Dey fit play all these inside house because e no need plenty space. We still get other ones wey be outdoor games like football, like table ten nis, like handball, volleyball, basketball. All those ones na outdoor games. Games dey very important for children life.

Horse na one of the oldest animal wey don dey. From time, horse na the animal wey dey very useful in olden days, an even now, e dey very useful. For the olden days horse bin dey serve as a means of transportation. Pipu bin dey ride horse go market, go farm, go other places. Horse de bin dey use am as warfare. Na horse wey soldiers bin dey use dey carry heavy loads. Carry dia weapons, de put am on the horse, an horse go travel far distance. De bin dey also use horse as a means of trade. Horse bin dey very useful then, an even now, e still dey useful. Now, de fit dey use horse as recreational activity. Plenty pipu wey dey involve for recreation dey use horse. De dey ride on horse take do recreation. Another usefulness of horse now be sey de dey use am as sport. Horse racing don dey very popular now for plenty activities, plenty tournaments an sport festivals. De dey use horse take do am. Horse now na for tourism. Plenty pipu dey go where horses dey, take picture with am, ride on am. De fit dey use am do as therapy for pipu wey dey disable, especially for dia legs. Horse dey very very important. Where we dey use am? Horses mainly dey you dey found im for savannah region. Na for savannah the horses dey plenty well-well becos na there dia food dey wey be grasses. We get plenty grasses for savannah than rain forest. So, na dat savannah side wey be northern part for the country like dis wey be Nigeria you go see horses. You go see dem de feed on grasses or leaves an even fruit. Horse dey very important for human being till now.

we get plenty types of worship for Nigeria here even for other world other countries we get the traditional worshipers we get islam, we get christianity and the rest the one wey i wan talk about na traditional worshipers traditional worshipers are those worshipers wey dey worship diety a god moulded or created with man hand man made God e fit be a diety the fit mould am as man, they fit mould am as a thing the keep am for house or for the center of village wey dey villagers or the traditional worshipers go bow down go dey worship and this Gods dey deman scarifice that's na why traditional worshipers dey always carry kolanut dem dey always carry bitter kola u go see dem carry spirit you go see dem carry alcohol you go see dem carry other things wey dey God go demand from them this bitter kola dem go spray am for where the Gods dey the bitter kola dem go spray am the. the kolanut dem go spray am there the spirit wey be dey alcohol dem go pour am as libation as dem dey pour am dem go dey talk some kind things for the Gods dem go make sacrifice for the Gods so that the Gods go bless dem so that the gods go bless their farmland go bless the community with children go bless the barren go make the land to dey more fruitfull dey go plant some things dem go see the produce of plenty plenty way and this Gods Too go help them win some battles wen dem dey for war this people wey dey pour libation wey dey feed their god with sacrifice dem go dey win the war because dem get Gods wey dem dey sacrifice give

We get different types of marriages we dey we get traditional marriage we get court marriage we get white wedding the one wey dem go wear suit and gown court marraige the one wey dem go sign paper for court take give the husband the wife and we also get traditional marriage the one wey dem dey do am for the village dem dey conduct this one for village the man and the woman go dress for their native attire dey no go wear suit or wear gown or carry get plenty people wey dem call brides maid or grooms men e no dey for this one this one na dey typical marriage wey dem dey do wey our fathers been dey do and e dey very simple the woman go wear her bead wear her native attire the man too go wear the native attire wear some beads go carry him cap for head carry him staff dem go go dey marriage dem go still invite their friends their families say make dem take follow enjoy o come witness their marriage o come bless them o some go carry gift to go give them for traditional marriage the woman go carry drink the one wey dem call pami take waka the crowd take seach for her husband her husband go go hide somewhere naso dey dey take do this marriage the wife go carry the drink the go give am the drink say go find go bring your husband come the husband go dey seated among the crowd till you carry the drink take waka dey find e dey very beautiful to see um find the husband when she see the husband she go come kneel down give the drink to the husband say make e drink am remain for am the husband go drink am remain for am come carry two of them dey waka together go where the people wey go bless them dey naso this marriage dey take o and e dey always dey very beautiful

Plantain na one delicacy wey we for Nigeria value well-well and even other people for other country plantain, na energy giving, e dey under energy giving food e contain iron wey go make you dey strong for the day you fi use, depending on how you take prepare am you fi use plantain take do your breakfast you fi use am take do your lunch e get as in go prepare am you fi use am take do your dinner or supper plantain na very important and sweet delicacy wey even me i like well-well plantain contains iron wey be say if you chop am your body go dey strong, e go build your body e contain some nutrients wey go make you dey strong throughout the day if you be person wey dey do hard work you need dey chop plantain more because e contain some iron wey go make your bones dey strong if you be person wey dey suffer from ricket doctor fi recommed say make you dey chop plantain more if you be person wey dey suffer from scuffy e dey recommendable say may you dey chop plantain more because all these diseases of the bone plantain contains some nutruents some important nutrient, vitamins wey go help you correct some deficiency for your bone and e go make you dey strong well-well you fi use plantain chop am with egg, with boiled egg you fi use plantain chop am with with fried egg you fi use plantain take chop with fried and sauced egg, wey den use tomatoes take do am e dey sweet well-well you fi boil your plantain you fi use am do porridge plantain the one wey den go put oil come put vegetable, put other things take do am you fi fry your plaintain, you fi smoke am all these na the way, wey you go take prepare you plantain chop am well-well, e dey sweet.

? Na the process wey we dey take elect or select our leaders electoprate na the people wey get the voters card wey go vote for the plotician for somany countries if don dey for that country up to fifteen years or if don dey up to eigh ten years of age you fit vote and dey fit vote for you na dey sweetness wey dey for democracy be that you can vote dey fit vote for you you fit contest election as a politician under any party wey you like e get body wey dem call inec for nigeria na this body dey produce this voters card if you don reach eigh ten years you go inec office say you wan take do your id ID your voters card dem go do am for you na this voters card your power as the citizen of particular country na this voters card be your identity you can also use it for identit identification process either for bank or for school or for any other place of ten you wan travel you fit use your voters card but the no one thing wey the voters card dey for na for election make you use am vote for a particular leader wey be for particular position or state if you get voters card make you no keep am for house for election day make you no use am only for bank problem or wahala because this voters card no one purpose na make you us am put in the right leaders make dem take come do things for us if u no go vote for election day and you get voters card that mean say you wan makebad leader come lead us and if bad leaders come lead us make you no complain becauseyou no gree vote on election day my people e dey very important mey all of us get get voters card make all of us try dey vote for elecion day#

Town crier na the person wey dey announce message, information, news, for the community or a particular town their work dey very tedious their work na to spread information, spread news for the peolpe wey live for the particular community or town wetin and wetin be the work of a town crier? number one to disseminate information their main work is to carry out information, spread am across the town across the community make everybody wey dey live for that community hear the information their work also, na to announce important festival, event wey dey come up for the community make everybody dey aware their job also dey to engage the community to spread out information, announcement, upcoming event for public engasjement for the community or the town where dem dey wetin be the difficulties or challenges wey town criers dey face? number one problem wey dem dey face na limited number of people wey dem go fi reach town crier no go fit reach everybody for their houses they no go fi waka go all houses they go just dey move for street or road dey make their announces wetin dem dey use make this announcement? some town criers dey use bell, some dey use drums some dey use their voice to take attract at ten tion of the people number two prob challenge wey dem dey get na language barrier no be everybody wey live for the community go fi hear the language wey the town crier go use the town crier fi use indigenous language strangers or gays wey dey live for that community no go understand am another challenge wey town criers dey face na problem of tehnology the advance of modern technology now don come oversee or overshadow the work of a town crier dem dey use radio now use television wey go fi reach a large number of audience in a particular town but overall the job of a town crier is very important in rural areas till now

Elephant na one big animal wey dey live for forest and savannah dem dey belong to the family called elephantiati wetin be the characteristics of elephant na wan tell you so number one big in size elephant na one of the biggest land animal with some male reaching out of 4meters in height and dem dey weigh about 6 tonnes dem big well-well and dem fine another characteristics of elephant be say, dem get long trunk na this trunk dey help them breath na im dey help them drink eat, and even communicate with other animals dem get big ears na this ear dey help them dey regulate their body temperature an na wetin dem dey use hear the sound of other animals wey dem dey live together dem also get tusk na this tusk dey help them fight, dig ground and lift things the behaviours of elephant dey very amazing e dey even attract some tourist make dem come watch them dem dey live for forest and savannah because na for savannah you go see plenty grasses wey dem go feed on and leaves and fruits na all these kain things na im den dey chop take live grasses, leaves and fruits Elephant dey very intelligent e dey communicate, and e get very nice skills wey den dey take communicate with humans and even other animals elephant dey very social wetin be the importance of elephants for our environment ecological balance elephant dey help balance the ecology by displacing seeds creating pathways them too dey uproot trees and dem also attract tourists to cpme watch them elephants dey very important for our environment.

Small and medium scale enterprise na wetin wey some people dey carry chop. Wetin be small and medium scale enterprise? na bisnes wey no need plenty kapital e no evn need a permanent site make you, make use start am e just need you to get small money. Wit small amount of money, you fit start am and e no need permanent place, e no need to rent shop e fit be mobile, e fit be for kiosk, e fit be for small place or your house. So many small and medium scale enterprises plenty wel wel, but, di one wey i wan tok about na di mobile one wey pesin dey sell chargers, phone pack electronic gadgets. Dis kain of small scale bisnes enterprise dey move wel wel bicos evribody get phone and one way or di oda our phone parts fit get wahala na dis pipo wey dey buy from pipo wey dey mobile, wey dey carry wheelbarrow dey move around dey sell all dis phone parts like screen guards like charger like sockets like phone pouch and oda tins wey we need for our phones, dem dey help us wel wel. bicos dem dey move around for our houses, our environment, our street we no need go di town go buy am for where dem dey sell am dem go bring am come our dormot, den na why dis bisnes dey very important and di bisnes dey move wel wel interest dey for di bisnes wel wel if you manage am well Bicos phone parts naw dey very costly dis bisnes dey very very recommendable make pipo wey wan start small bisnes engage in am you go fit make profit from am if you manage am well di products sef no go spoil na only to restock wen di parts don finish oda dan dat e no go spoil e no go perish like oda goods.

Dey get plenty types of road wey commuters and vehicles dey take use go dia different businesses for day and even for night we get dual carriage way we get a single carriage way like dis one wey dey for dis picture. And some of dis carriage ways dem get plenty layers of alphats wey dem use take make am. Any tarred road wey dem make or use inferior material take make am e no go last but tarred road wey dem use di appropriate materials wit di appropriate kwality take make am e dey last wel wel and e dey fine wel wel e dey smooth gallop no go fast dey for di road. for road to fine like dis, e get plenty layers we get asphaltic layer, we get stone coast, we get cement coast, and some oda plenty layers bifor di final asphalt wey dem carry take make am fine dis road fine wel wel and e good. Bifor you cross dis kain road wey dey single carriage you go need look your left look your right look your left again bifor you ply. Dey call am road drfit you go look your left, look your right, and look your left again bifor you cross am bicos dis kain way if you cross am anyhow vehicle fit run into you, or motorcycle or tricyle wey dey pass So, e dey important bifor pesin cross dis kain road make im look am wel wel bicos for high way like dis vehicle dey move for high speed so, make we dey check our right check our left check our right again bifor we pass di road. By dat way we no go get accident for road and make we dey observe road traffic make we dey use zebra crossing alone no cross anyhow you go look for where di zebra crossing dey for di road make you take cross you go walk for di pedestrian track you no go enta di carriage way take waka make motor no knock you down.

Shade tree na one kain of tree wey dey provide shade and shelter from di sun wind and even rain dem be very important kain of trees for di environment, human health and our society wetin be di benefits of trees wey fit provide shades? Number one? dem dey improve di kwality of air wey human being dey breathe Wen you plant trees surround your house, schools, environment, hospitals dem go improve di kwality of air wey go come in dem go support bio-diversity wey be say dem go provide shelter for birds, animals to habitate dem go mitigate climate change. If you plant tree like dis wey be shade, dem go help stop some climate change like erosion and di rest dem dey add value to di belt environment dem dey protect children even for school and dem dey imorove di wild life habitate. Wetin again be di benefits of, tree wey be shade dem go provide shelter for even for pipo wey no get house e dey important make we dey plant trees like dis for our environment wey go help in future to mitigate climate change and erosion wey go be shelter for birds. Wey go provide and improve di kwality of air wey we dey breathe. wey go help to absolve di carbondioxide wey human dey breathe out thereby helping di ecosystem to balance. E dey important say make we dey plant trees for our environment e dey help wel wel.

Traditional boxing na one very important competition wey dey happun for plenty communities. Dis kain competition fit take place during festivals or celebration or events or coronation of traditional rulers. traditional boxing, get plenty importance and benefits to di society and to di individuals wey be di boxers E dey attract tourist e fit be source of income for di community and even to di boxers. Traditional boxing dey very important and exciting to watch E dey show strength dis community fit compete dis community dis tribe fit compete wit dis tribe depending on wetin be di competion na show of strength e dey also improve di individuals wey be boxers dem too fit take am as form of exercise Traditional boxing too na form of entatainment na type of entatainment dem fit use am entatain pipo for event wey dey happun dem fit use am entatain pipo in coronation of paramount rulers and chiefs. Dem fit use am entatain pipo during christmas and oda celebration wey pipo dey get and di winners dey always get prize wey dem go collect for di cerimony or for di competition wey go make dem happy say dem don do sometin. Dis traditional boxers dem go wok on dem sefs dem go build dia body dem go carry stone, carry lift, wey go make dia body strong and dem no dey eat anyhow food dem go eat iron food like plantain and di rest wey go give dem energy make dem take survive for di battle field. Traditional boxing dey very exciting and entataining to watch.

Swimming pool na one of di facility for swimming and na one of di facility wey dey make swimming dey very exciting and worth doing. E get different type of swimming pool we get cicular swimming pool we get rectangular swimming pool we get square swimming pool and some swimming pool get light inside di water even if na for night wey pipo wan swim dem fit swim bicos light dey di water For swimming pool dem fit use am do any kind event for swimming pool dem fit use am do pool party dem fit use am do birthday batch Dem fit use am do celebration of any kind Dem fit use am do hangout or a date you and your friends wey be guys or wey be girls fit just gada go di swimming pool go swim enjoy yoursef and have a nice time na wetin be di important of swimming pool be dat. But swimming pool dey very daisy nobi anyhow pipo or anybody dey enta swimming pool oo if you fit swim no try am no go near swimming pool if you fit swim and if you no fit swim e dey advisable make you use some life saver facility no just jump enta water like dat bicos you see swimming pool or youndon see oda pipo dey swim if you no know di styles wey dem go take use swim no near am make you no drawn. Plenty pipo dey drawn for swimming pool dey die for betta swimming dem go get life savers you go get divers wey be say if sometin happun emergency pesin don drawn inside water dem go dive enta immediately comot di pesin Some swimming pool supposed get first aid box wey be say if pesin don drawn dem dey use am make di pesin take dey comfortable bifor dem carry am go hospital E dey important say if you no fit swim make you dey careful or make you no even enta di swimming pool But swimming pool na one very nice experience and facility for swimming.

no be everytime wey person dey go somewhere nayin go enter vehicle o sometimes e good make we dey treck waka go where you wan go if the place no too far na only for far distances wey we suppose dey enter vehicle dey use buses, tricycle, keke or machine take dey go where we wan go but sometimes e good mey we dey try treck small for our leg e dey very important as we dey treck like dat na form of exercise we dey strengthen our bones dey make our bones take dey straight take dey srtong as e dey take like dat expecially for morning we dey expose our body to vitamin D to sunlight wey our bone need, our bones need vitamin D dey take make our bone dey strong even people wey get na to dey waka like dis for morning nayin dey need o dey take make dia bone dey straight or dia leg wey dey curve dey straight e dey important make we dey treck once in a while wey we dey go somewhere no be every time you go spend money dey spend money dey enter vehicle spend money dey enter public buses sometimes you fit just treck if na hundred metre you fit just treck na five hundred metre treckam e good for your body na part of exercise, ego make you dey strong and e go make you still dey view very well you go dey see new things wey dey happen new buildings e dey like tourist also cos if you dey enter vehicle you no go even see wetin dey go on or new development wey dey for your area or the community but if you treck dey go where you wan go if e no too far you go dey see the new things wey go dey happen for the environment for the area even trees too you go see fine-fine view wey go dey for the road as you dey treck e dey important make we dey treck once in a while if we no go far places

some traditional food dey very salivating very-very sweet some of our delicacy dey very-very nice if we dey chopam no be every time you go dey chop intercontinental dishes wey be all dis fried rice you go dey fry every time fry chicken fry oil you dey fry everything no sometime, take time cook beta indigenious dish wey you go like am take come sidon chopam with beta swalow you fit use garri or starch as your swalow de dish now you go take time do am put all the ingredient all the protein wey e need put like stockfish you need am crayfish you need am fish e need putam kpomo need dey the soup meat e fit be beef e fit be cow meat e fit be beef e fit be goat meet e fit take still do am and dis particular soup now na achi be dis wey some people like wel-well e dey sweet you come take put some leaf ganish am with leaf wey go make the food scent we-well, and the face go fine we-well, e go put your oil take come put your stock wey be the stockfish dry fish, kpomo, goat meat and the rest steam am come put your crayfish turnam put your oil put your perewinkle if you dey chopam take turn am cover am for may be five- ten minute come back come put you chi put maggi come take steam am again cover am come back come put your maggi may be one or two put your leaf the food don ready carry am sidon am carry beta swalow or gbo or eba take download am e dey sweet well-well some of our traditonal dishes are very exciting, salivating and nice to chop

market na very or the very important places wey e de dey for environment or community e dey very important sey at least the community must get one or two market wey dem go sell things wey people go buy any kind thing wey you need you go see am for market buy na for market you go see am buy some villages get up to five market dem get the biggest market wey be sey anything wey you need go dey for dat kind market dem get small market wey be for a particular village other villages no go come another market fit dey wey be sey na for the entire community other villages to come buy from dem na for market you go see food items buy wey you go take go cook your food some market you go even see some household u ten sils household items buy e get some market wey go dey close to park like dis one now wey dey for here e dey close to park wey dey for dis picture e dey close to park and dat kind market you go see dem dey sell snacks dey go sell drinks dey go sell things wey person go fit chop inside the bus or inside taxi wey dem dey travel you go see dem dey go sell kwili-kwili dey go sell food drinks dey go sell snacks, biscuit groundnut drinks water na those kind thing dey go sell for park market wey dey close to park and that kind market people no too plenty wey dey come buy na just people wey dey travel wey dey buy from dat market take carry all dia body for the journey wey dem dey go as you dey travel dey go you fit dey tasty but for dis park market now you go see water buy you go see bottle water take buy hollam you go see sachet water take buy you go see drinks, you go see other biscuits you go see other snacks wey gou go fit take hold your body if the journey dey far e dey important make we dey get all dis small-small market closer to park make we fit help commuters dey ok for dia travel for dia travelling

in recent time we don get plenty collapse building for society the level wey building dey take collapse nowadays dey very alarming and e go good mey the body wey dey take put eye dey control dis kind thing stand up check wetin dey cause all dis building collapse wey we dey see for our society building collapse dey very dangerous because the people wey dey inside fit ide or dey injured if building collapse e no go know when e go collapse e no go fit help yourself before emergency care go come something fit don happen to you you fit don injure yourself or you fit don die e good mey engineers wey dey wey dey build houses take dia time take observe all the rules and regulation take dia cote of conduct take dia building materials take dia dia dia reinforcement weda e dey compatible or wetin dey for the dia code wey dem dey take use build before person design house e get code of conduct wey dem dey use some dey use Euro code some dey use American code all dis code go tell you sey if the span of house na six metres e go need the beam wey go contain five rod inside or your column the column size go be four fifty by four fifty or dis column now e go get foreign investment dis reignforcement now how many metre? how many diametre? some na sixteen some na twelve but engineer go wan chop money dey go wan reduce am some money go remain for dem instead of dem to put 4Y Y20 dem go go put 4Y12 the Y12 na the diametre dat house no go stand e no stand for a long time e go collapse e good mey engineers mey the society mey NSE Nigeria society of engineers to take use the name wey houses and building dey collapse for size

electioneering process na one important process for our society because na dis process dem dey take comot awa leaders wey go lead us for the economy for the country politically, economically security and other wise if the electioneering process dey faulty the leaders wey dem go produce go dey faulty too e no go be good leaders if the electorate comot come vote for dia leaders wey den want e go get beta leaders but if den stay for house de no come vote we go get bad leaders election process suppose dey very serene the environment suppose dey very serene security suppose dey, police Army and other military para military suppose dey around the voting scene so dat e go dey very conducive for the voters mey den vote and wen you wan vote now dey go give you ballot paper wey you go use your thumb take choose the party wey you want the party go carry the candidate name wey you take use your thumb take thumbprint for the party wey you want na only you go fit see who you dey vote o dey call am open balloting open balloting be sey the ballot box go dey open wey every body go see but na only you wey be voter go know who you dey vote for no other person go fit see am wey you vote you go carry the vote, the ballot paper take go putam for the ballot box and na only you go see who you vote for the ballot box suppose dey arrange and the environment suppose dey very serene void of violence gone intimidation or anything wey go make person vote wetin who or who e no wan vote election dey very important for awa society and e go always dey

Art na one of the beautiful tin an exciting tin wey God don give man. We fit show art for the cloth wey we wear. We fit display art for our hair our hairstyle. We fit use art as cultural heritage; we fit am dey show our culture. Art dey very beautiful well-well. Even for the makeup wey we do, we fit show depict our art. E fit even show our culture heritage. For competition, we fit show our art. In terms of dressing our dress style sef fit tell others about our culture an where we come from. Dis one na two friends wey wear the same colour of cloth. De help dia friends plait dia hair or make dem up. Sometimes, you no need go pay money for our aesthetics. Our friend fit help us, especially for women. Women like art well-well, de like work of art well-well. E fit show for dia makeup. Dem dey show am for the cloth an dia dressing wey dem dey wear. What of dia hairstyle? Dia hairstyle dey show work of art an even dia makeup too. Art dey for competition, e dey for festival, e dey for event, community rallies, even entertainment, work of art dey well-well. Where we dey try teach our children how to depict dia cultural heritage, how to uphold dia culture in terms of dia hair dressing, in terms of dia makeup, even for dia cloth wey dem dey wear, de fit dey show work of art.

Open refuse na the process wey be say solid waste go dey keep and scattered along the road. This kain process fit cause harm to our bodi and even to the commuters wey dey pass for the road. If we no dump awa waste or thing wey we no wan use again or remaining of food substance, we need dump am for a desimented area, inside a desimented wastebin. To dey throwaway refuse like dis for road dey bad well well to human health. E fit cause disease, e fit cause some communicable disease wey dey move for dry air because the refuse dey along the road. We need organize our solid waste well well, pack am for nylon back take throwaway am for desimented place, no be for anyway along the road. If you dey throwaway your refuse along the road, e go create accident. You fit go use where pedestrians suppose dey waka take dey dumb your refuse. E bad well well, e no good. And the thing be say government suppose dey check all dis things. Government suppose prihibit roadside dumping of refuse cause na dis kain thing dey cause disease. The flies wey go dump on dis remains fit dey bring on person food or other things. E no good mey we dey throwaway refuse for main road or close to the pedestrian walk. Mey all of our refuse dey pack am well. Dump am for desimented area, desimented place, inside desimented wastebins. No throwaway am for ground because the people wey go pack am go come suffer and dey fit develop health issues.

School environment suppose dey very quiet and serene and clean make student dey take read. School environment no suppose dey noisy. School environment no suppose dey dirty and litered. We no suppose dey see nylon, paper for ground. School environment suppose dey clean, neat, serene and quiet. If e dey like dat, student go fit dey lis ten to lecture for inside the school, inside their classes. The environment too go contribute make the student dey do well like wetin dey dis picture now. The environment dey very clean, e dey quiet and student sef go fit sit down for the veranda just read their books or take scan their books or take collect fresh air but if the environment dey noisy, the student no go fit concentrate. E good make the student dem environment dey very neat and the buildings for the student suppose be storey buildings. Storey buildings go get quality air wey go fit come inside and the classroom no suppose dey dey tight. You supposed use design blocks, all these blocks wey be say air go fit pass enter well well. Na those kain design blocks wey you suppose use for student environment or student buildings. Student buildings suppose dey high rise so dat the fresh air go fit dey enter well into their classes wey go fit make dem read well, lis ten well, give dem dat conducive environment wey dem go fit strive and do better for their academics. E good make student environment, buildings dey serene, neat, clean and quiet so dat students go fit concentrate, go fit sit down, read their books and do other things wey dey wan do.

Rally na one important activity wey youth dey like use well well, take express themselves. Rally fit be celebration. Rally fit be awareness. Rally fit be say dey wan take am use give information or create awareness about maybe event wey dey come up or event wey don happen already. Rally fit don be celebration too. E fit be the people dey celebrate wetin dey don win for example if Nigeria play ball today win or carry any cup, the fans go enter road, enter street begin dey rally, begin dey express themselve dey show happiness say their team don win. Rally dey very important and for rally now you go see say the youth go use buses, use truck, use motorcycle, use other things. Dey go express themselve, dey fit use their flack take dey express themselves say dem dey happy well well. For rally, na people wey dey strong well well dey go rally o. If you no strong, no go rally. If your leg no good, no even near am. If your body no strong well well, no go because dey fit press you, dey fit dey fit knack you down, dey fit push you down. E good make you dey strong physically o, dey okay healthwise before you enta say you dey follow go rally or you dey follow go peaceful demonstration. Peaceful demonstration na the one wey be say dem dey protes for the thing wey dem lack or wey dem need wey government or wey society do give dem Peaceful demonstration na one wey violence no go dey, nobody go dey injured, no firearms, no nothing. You no go carry anything dey go peaceful demonstration. E jus dey like rally, na just expression say na wetin we want be dis or na wetin do us be dis or na why we dey do dis thing be dis. E dey important mey people dey okay before dem follow go rally. And rally na one channel wey people dey use take express themselves say dem dey happy or dem dey sad.

Fire fighting ambulance na the vehicle wey fire fighters dey use take fight fire incident wey happen. Fire fighters na the people wey don dey train to dey to dey combat wit fire, to dey fight fire incident. Fire incident fi happen anytime, any day, anywhere. So many things fit lead to fire incident. E fit be na gas explosion, e fit be na na fwel incident, fwel combustion, e fit be for house, e fit be workplace, e fit be for station, e fit be for road, anywhere. E fit be for airport, plane can land crash or as e dey take off e fit crash. All dis thing dey need fire fighters to take combat the fire. And these fire fighters no fit fight wit their hand. Dem go use vehicle wey dey don put water inside the tank. Dat vehicle go contain the tank, contain the hose wey the fire fighters go take use fight dat fire and dis vehicle ghats dey in proper position. vehicle must dey alright always, dey ghats check am check sey whether fwel dey, water dey inside Dey steam am everyday because fire incident fi happen anytime. The vehicle need dey ready every time. So anytime wey fire incident happen the vehicle no go develop fault, dem go steam am. Most fire vehicles dey red for color na red color dem dey use for their vehicles and dis vehicles go get ambulance, go get siren wey dem go take blow say “na fire vehicle dey come so, mey you clear, sey something wan happen somewhere”. Na so dem machine and the car and the vehicle take dey. E dey powerful well well, e contain hose and e carry water inside wey fire fighters go plug the hose for the vehicle, take spray the water to the fire scene, e dey beautiful well well wen den combat and win but sometimes, fire fighters no fit help. The fire fit don cause so damages before the fire fighters come reach.

So many traditional worshippers and traditional leaders get shrine. Dem get shrine wey dem dey worship, dem get shrine dem get shrine for their house, for their community, for the village. Shrine na place wey traditional worshippers or native doctors dey take go meet their deity. The deity fit be god, their gods wey dem go talk to or get answers to problems of the community or problems of the people wey come meet dem dey need help. Shrine also na place where dem dey go worship their gods and for the shrine you go see plenty calabash. Traditional bowel go dey there. White garment, white cloth go dey there. You go see plate, you go see kolanut, you go see bitterkola, you go see hot drinks, you go see so many things. You go see things, graven things, graven images and artwork wey dem decorate. So all dis things traditional worshippers dey take keep for their shrine, take worship their gods. Dem go pour libation use hot drinks, wine take pour libation for the ground, for the shrine, for their gods. Dem go use bitterkola take spray, use other other things like cowries, loister shell na im dem dey use for the shrine oo take dey worship their gods spread am there, keep am for those ground make their gods take see wetin to chop. Some shrine dey hidden for inside people house, traditional worshippers house. Some shrine dey for forest, some shrine dey for the community, some dey for? the village square wey everybody go see come dey worship. Most people now don dey comot for shrine dey worship other things.

Marathon na one of de sports wey dey for de group of sport wey dem dey call race and racing. Racing na sports wey dey involve for, wey pipul dey take run. Dem fit run hundred meters, dem fit run two hundred meters, dem fit run three hundred, four hundred, eight hundred, one thousand, one thousand five hunded meters. But marathon na de kain race wey dem dey take run for a very long distant, very long distant de distant go long well well, e fit reach five thousand meters. E fi dey cross country, e fi reach ten thousand meters. And dis type of marathon, plenty athletes dey involve oo, plenty athletes dey involve and as de run, ambulance ghats need follow dem for back oo because person fit faint, de distant long well well e fi be five thousand meters, five thousand meters long oo ambulance ghats follow dem, need follow dem for back so dat if pesin faint de ambulance go carry and dis kain race e no run with all your strength oo no be race wey you go put all your strength take run am, you go take am easy easy because de distant far well well. Then e go get point wey you come dey increase your strength when you dey closer to de cross-line, now you come put more strength oo take run because if you run like dat with all your strength for de beginning, you go tire and you fi faint. Marathon dey very exziting na one of de game wey dem dey use for competition, de fi use am for olympic, de fi use am for traditional event, dem fi use am for community sports festival, dem fi use am for state sports festival. de dey exziting well well, de fi do am for local place, fi do am for main road, dey fi run for tarred road dem fi do am for untarred road na still part and parcel of the race be dat.

Every park get dia waiting area, most organized park park wey fine well well, park wey dey modern dem get waiting area. Dis waiting area na de place wey passengers go take sidon wait for dia turn or for dia vehicle make e either come or make e dey go. when you go pack, dey fit tell you sey de vehicle don comot oo but sey another vehicle dey come may you wait na for de waiting area na im you go go sidon. For dis waiting area, you fit dey see things like snacks buy oo, pipul will sell for the environment, dey go sell for de waiting area, you go fit see food buy, fit see snacks take buy hold yourself as you dey wait fo the vehicle make e come. Sometimes you fi don arrive late from journey wey you go, if you arrive late na still for dis waiting area you fit sleep oo, plenty pipul dey sleep for de waiting area so dat de next day dey fit go where dem wan go. E dey important sey may all the parks get waiting area and dis waiting area now sits need dey for the waiting area. Dia must be a shield to cover in case rain fall oo. Most waiting area fit be inside de park, some fit be close to where dey are loading, close to where dem dey load Waiting area dey very important make e dey for park so that pipul go fit sidon, wait for dia turn, wait for dia vehicle or dey fit come escort dia loved ones or relative wey dey travel na still there those pipul go sidon wait till dat vehicle comot. or till that vehicle dey don load am finish make e comot, e dey very imoprtant facility for inside modern parks mey dem try get waiting area wey passengers dey take sidon, wait for dia turn or take sidon wait for the vehicle to come.

Water factory na one of de most important factory wey we need for our society and environment. Water factory na one factory wey be sey e need dey very clean and serene devoid of impurities and filters. Water factory need dey very clean, de floor need dey tiled De workers nko dey need dey clean oo especially de women dey need cover dia hair and dem too dey need wear coverall, dey need wear white coverall because e dey deal with water oo and dis water na pipul dey drink am directly into dia body system de water need dey clean, de people wey dey work dia need dey clean, de environment need dey clean, even de packaging process need dey clean. if you package your water finish, e no go need drop am for dirty environment or environment wey dat is littered with paper and dirty things. you go need drop am for where clean well well like de floor need dey tiled mop every morning every morning go need mop de floor of de water factory every morning, afternoon and evening you go need mop am de water wey dem dey put for de de dey take do for the factory, de water need dey treated wit wit recommended chemicals you no go fi just carry water put for waterproof dey start to dey sell or give pipul sey you dey produce water oo, no no no e go kill pipul naw one of the disease wey dey rampant dominant with um in pure water na typhoid so water factory need dey very clean, people wey dey work dia need dey very clean dey go need wear dia white coverall, cover dia hair, use dia apron, cover dia hair with scarf or cap. Wear dia white coverall, wash am well clean dia hands need dey clean, everything for de water factory suppose dey clean.

every stadium need gate sporting facilities every stadium need gate wey fans go sidown e fit be semi stadium e fit be a full blown stadium but the seatin arrangement the seating position the quality of the chair wey dey and the colour of the chair self need dey conform to wetin de wan use that stadium for stadium wey dey wan use for soccer stadium and track event and other activities they need gate well arrange fanbase wey de fans go sidown e dey important say make fans dey for any sporting activity ooo because na de fans go ginger the players make dem for play well but if the fans no get were to sidown dey no go fit do their job the fans to get job to do for the sporting activity e good make de fanbase get where to sidown and the chair wey dem dey produce wey dem dey use for stadium no be the normal chair wey dem dey use for house no fit carry the same chair wey dey use for house come keep for stadiumsay you dey keep place for fans to sidown no e no go work dem go break am u no say sporting activity dey come with exzitement if na football now and dem score goal fans fit don dey fit jump and if the chair no dey firm e go e go break e go damage the chair gatz be this recommended stadium chair wey be say e dey portable e dey strong and e get small back wey person go just rest small dey watch the match for the activity wey dey go on the chairs dey for plenty colour e fit be blue we get blue we get orange we get green the engineer the civil engineer wey dey construct the stadium they know how dem go take arrange the colours make e fine Even de chair wetin de base of the this chair na concrete ooo na better concrete no be say de e go hold the chair firm and this chair fit dey go arrange am for horizontal and vertical ways wey be say space go dey for person to pass and space go dey for person to keep leg ooo when he dey watch match

Settlement mean sey e don dey conversant with wetin you dey do, you don dey used to wetin you dey do. you don settle in e fit be for dey environment wey you go, e fit be for new office wey you find yourself e fit be for new office or new work wey you just start or e fit be you travel go new environment wey you no dey used to am before or wey you no go there before you no need settle in, e mean sey you go need dey conservant with dey things dey doctrine of dat place you go need dey conversant with dey pipul wey dey around dia, wey dey work dia Settlement fit be for work wey you just start newly, e go need know how dey process dey work you no fit just enter new work like dat begin dey do am you go do mistake, error go dey plenty. you fit do am badly or you fit damage some things, e fit machine oo e fit damage dia machine because you no settle in, you no sabi the thing well well, you no know dey thing, how de dey take run am how de dey take do am. Settlement mean sey you go need read dey manual of dey machine if na machine, take know am. Settlement mean sey you go need know dey pipul wey dey work for deyoffice wey you just go newly you go know dia name, know wetin dey do one by one, dia specific job wey dem dey do, you go need know your own job specification wetin i need do, wetin what is required of me wetin i wan do na settlement be dat oo and if you settle in well well you go see sey dey result of wetin you dey do go come out well. but if you no settle in you start to dey work you no even know wetin to do you start to dey work accident go dey oo either domestic accident or home accident even for your house, new house wey you just buy or new car, you need settle in well mean sey you go need know all dey rooms, you go need enter the rooms know how dey rooms dey wetin and wetin you need put for dey room at night, for day and other things. Settlement dey very important oo for everything wey we dey do.

the type of house wey me i dey live in na bungalow o na bungalow bungalow be say naa na just two bedroom flat staircase no dey no be upstairs na bungalow wey be say u go no go need rod u no go need plenty uno go need colums u no go need beems or slab say you wan do story building or staircase no bungalow na one of the simplest houses to build and e dey simple to to live in ooo the expenses too no too much bungalow fit be ss one one room fit be self con fit be two bedroom flat e fit be three bedroom flat depending on wetin you want the one wey me i live in now na two bedroom flat wey be say palor dey bedroom dey the toilet dey inside the kitchen self dey inside the room you no need go outside say i wan go wash plate outside or i wan go brush teeth outside no everything dey inside the house bedroom dey palor de the kitchen the way you go do kitchen work toilet dey wey you go take your bate and do other things wey you need do for the toilet you go dey relax for the house because everything wey you need dey inside electricity dey the house wey be say you go pay nepa bill at the end of the month naa naso the house take dey and the house get tiles the palor is tiles the bedroom too dem dey tiles the kitchen dey tiles too the toilet dey tiled from down to up na only the toilet wey dem tiled from ground take go reach Up wey the ceiling dey because toilet you no say water water dey spoil paint e dey spoil e dey fit enter block spoil am na why dem tile everything so tha water no go splash on the paint take spoil am so na bungalow wey me i dey live in and e dey lezz expensive

the challenges wey dey for this kind house now two bedroom flat flat bungalow now one of the challenges na space issue space no really dey like that to keep things and me wey be say i dey like entertain guest space no really dey for? people to come stay with me or dey another challenge wey i dey face for here be naa??? and pest infestation rats dey plenty for their house well wellbecause say the house dey confined so rats dey comot dey dey dey come based on food cockroaches on the toilet you know coming from the sockaway na one of the challenges wey? i dey face be that and how i dey take address this challenge be say i dey use pesticide i dey spray pesticide from my toilet well well and other corners of my house we go fit kill cockroach and those rodent for the space issue i dey arrange my house idey try arrange my house keep things for were dem suppose dey because if you scatter your house things go lost and you no go know how to take find those things when you need demyou no fit find things for wey suppose use do wetin you wan do so i make sure say i keep my things for were dem dey when i need them i just go directly go carry am for that same place because for the house wey small like this if you keep things anyhow go lost and you no go see them and that challenge wey i dey face for here na light issue natural light because dey na bungalow the windows dey small and the windows dey plenty so natural light no fit enter the house well well and for night you no go fit see well for even for daytime you no go fit see well because the window dey small and the windows no plenty for the sun natural light to come inside the house so how i dey take address this challenge be say i dey use i dey use my bulb i dey use bulb i dey use after nepa e get one light wey dem call after nepa na him i dey use take see road take see my house take do things for inside the house because the house dey dark i dey also use my phone touch take see road sometime if my after nepa bulb is low na wey na the challenges all the challenges wey i dey face be this and na how i take address them na him i talk so

normally my daily need na number one na food ooo na food be most people and myself too and my daily one of my most daily need na food after food na how i go take save for the future how i go take save small money so that if something happen emergency happen for future i go fit take use that money so that na how i take save for the future? the second need wey i dey plan daily to get be that another of my need be say i dey always want rest one of my daily need na rest because if i over work Myself and i no rest for a day for that day e go affect me for night me i be person wey i go work well well for night so if i no rest for day i no go fit work well or read well for night one of my daily need na him i dey list so food plan for the future, rest na one of my daily need be this and how i dey take get them be say i go need work hard i go need work hard take meet all this thing e no easy to take get money wey you go chop for the day take go save am so i dey do extra work add for my salary work wey i dey do i dey do extra work like the one wey i dey do with? na extra work wey go fit give me small income wey i go carry add for my salary wey dey go pay me for end of the month before i go fit dey see wetin to chop daily and see wetin to take? save for the future because nobody knows tommorow if you chop today you no save for tommorow something fit happen wey you no fit see money nobody go help you ooo nobody go give you free money no free money anywhere so dey do i dey drop as i dey chop too i dey think about tomorrow so i go commot small saving keep from that saving na him i go take gather am take care of my family and my loved once and even the kingdom work too need our hands na all this things na him i dey do daily

e no easy to find people wey dey assist agaain these days oo the Only assistance wey i get na God na God be my number one assis tant without God i know i know know how weather i go take survive come reach today na God Oo nobody go give you free mon free money no dey again people no really help again like that oo unless say na really people wey get the fear of God and people wey dey kind well well go take comot there money even na one thousand take give you say collect chop e no dey easy to take manage all this things o so na God dey help me and also my family my mama dey help me too Ali go take help me sometimes food no dey my house my mama go call me say come house oo i don cook come chop na de assistant wey i dey get be this na God and mama dey help me too other than that na me dey assist myself oo like the language wey i dey do for warri na me dey take do am alone i dey use my phone, my data take do am my other work wey i dey do na still me dey run my thing oo i do am by myself nobody go help you the only assistant wey i dey get now be say my phone dey assist me also even AI AI dey assist me well well because somethings wey i no understand i go ask AI chatGpt MetaAI dey dey help me dey dey give me answers wey correct so if i dey do work to take meet my daily needs and i dey hook up i dey hook somewhere i go run to AI oo Ai go fit produce or give me answer wey go fit help me find answers to the puzzle wey i dey find wey i been dey into so na de things wey i dey take gather myself na de thing wey dey assist me be this AI dey assist me my mama dey assit me, my phone dey assist me but ultimately na God be my number one assistant for everything wey i dey do na him dey assist me pass

Pipu wey no dey initiated for my community festival, de role wey dem dey play be sey, dem no really get enough role wey dem dey play o, dem go just form de fan base. Na dem go form form de mob wey go follow for de festival. Na dem go be de audience. Na dem go be de pipu wey dey go shout, wey dey go cheer up de pipu wey dey actually do de de festival. Na wetin pipu wey no dey initiated dey do be dis for my community festival. Dose pipu wey dey initiated na dem go do main work. Na dem go carry de masquerade. Na dem go be de main actors for de day. But, we wey no dey initiated, our own na to cheer up, na to dey follow as mob dey waka, dey play drums, dey support, dey sing. Na our work be dat for de community festival. Our own na to support, cheer up de pipu wey dey play, cheer up de main actors of de day wey dey really participate for de festival. We go support dem, we go shout their names, we go sing, we go cheer, mainly cheerleaders. We dey support dem for song, we go sing particular song wey go motivate dem. We go even dey clap for dem. De clap go dey sounding well well. All dese things go motivate dem to do de festival well well. And also, our work na na audience o. We go use our eye dey see things. We go fill our eyes well well. We go dey excited because we dey see wetin dey happen. We go sit down, dey use our eye dey cheer de pipu wey dey do de main work. We go even support dem with money. Some of us wey no dey wey no dey initiated, we get money too. We dey support de main actors wit money. Dem do something wey we like, we go spray de money, support dem wit money, gift item, make dem happy, shout their names, we even write their names for our polo wey we dey wear. Na wetin we dey do be dis. Na our role be dis. Na we dey cheerlead dem, we dey clap for dem, we dey sing dem, dey cheer dem up, dey shout for dem, dey shout their names, dey make de activity, de festival dey lively well well. Na we dey do am.

Because marriage na lifetime event, na lifetime journey wey couple dey enter, and the families of these couple because of this marriage now, de go dey bonded. De go dey bonded, and dem too, dem go dey together. So, before you dey bonded with person, you go need know who that person be. To investigate the family of the prospective spouse dey very important o, dey very important because, if you no do am, your pikin go go enter family wey no good. Some families get bad history, bad antecedent, so e good make the family dey wey the spouse dey come from dey investigated. For my family, we we dey investigate well well o. Like when my brother marry, my papa send some of my elders or my uncles make dem go the family of the bride, go ask question for the village about the girl. Dem go ask question about the girl, dem ask question about the family, whether dem been dey theif, whether dem been dey kill, whether dem be armed robbers, whether they are known for kidnapping or whether wetin dem? dem dey do or whether dem get any bad name. If dem get any bad name, the marriage no go hold o. But, for my own, as my uncles come back, dem talk sey that family no get any bad name, sey dem no get any bad name, sey the girl no been dey stay for village, sey dem no really know the girl o, but sey the family no get bad name. Dem no get pipu wey wey been dey steal, dem no kill pipu, dem no be dem no involve their self for cultism or any bad thing wey go fit give dem bad name. So, e good well well o make other families dey follow do spouse investigation. Make dem dey investigate the family of the spouse prospective spouse because, since na lifetime event, the two families no get any dem no get how dem go take do. Dem go like themselves, dem go dey visit themself. So, you you go need know who you dey visit and who you are dealing with.

That traditional wedding night dey always dey very emotional for some bride. You no sey marriage na lifetime journey lifetime event wey be sey you go leave your mama and you go leave your papa, take go cling with another person wey you no really know dem from childhood. So, you dey for the stream of uncertainty, whether how this marriage go dey, how this person go dey. You go also miss the love of your love ones. You go miss your family, your family wey you don know for several years, in-between twenty years plus, depending on the age wey you don marry, your family wey you know ever since when you small, you go leave dem one day, pack your things. E dey very emotional for some brides, na why some of dem dey cry, because dem go miss their mama. The love of the mother can never be underestimated. Dem go miss their mama, dem go miss papa, dem go miss their love ones, especially if that person wey dey marry na the last born. You know sey families dey pamper last born well well. She go miss that love sey this family wey I dey go, dem go fit pamper me like this? Na why some of the brides dey always dey very emotional, and some of dem dey cry well well o for the traditional wedding night because, dem no know wetin dey ahead and again, dem go miss their family wey dem grow up. So, na why dem dey cry be that. Some of dem go remember all the family times, all the family moment, all the time wey dem don spend with their family. Dem go even miss their room wey dem been dey stay. Dem go miss delicious food of the mother because now, na you go be the mama o. Na you go dey cook for other people. So, some of dem go miss the meal wey their mama been dey cook for dem, the pamper wey been dey do for dem, the love from their young ones, from their love ones, from their papa. Dem go miss all those things and dem go miss the environment too. Dem go go enter a new family take create their own family. Na why some of the bride dey cry when dem dey leave their papa house for the traditional wedding night be this.

For Yoruba culture, na the ninth day na im dem dey take name their male child o. Every pikin wey born for Yoruba land, if you be man, na the ninth day na im de go take give you name, na im de go take name you o. Reasons wey be sey na ninth day naim de dey name male children for Yoruba land be sey, number one be sey spiritual e get spiritual significance. The naming on the ninth day get spiritual significance because sey the ninth day is believed to be a sacred day. Sacred day wey be sey, na that day the destiny child is revealed. So, the naming on ninth day na the way wey dey go take connect the child to im destiny. Another reason why de dey name male children for the ninth day for Yoruba land be sey, dem dey celebrate life, na celebration of life. Na the ninth day is believed to be the end of vulnerability and uncertainty from the child birth, wey be sey from that ninth day the child no go fit die again. Na why also de dey name their children for the ninth day after childbirth. Dem dey take celebrate the life of the child from the ninth day onward to be prosperous and victorious. Another reason why de dey de dey name the male children for the ninth day for Yoruba land na the cultural heritage. Dem dey dem dey dem dey hold their cultural heritage. Dem dey showcase their culture. A Yoruba land is known sey de dey name their male children on the ninth day. So, if family want to to hold that tradition, de dey take hold that tradition sey make e no fall. Another reason why de dey name their male children be sey de dey de dey celebrate the family and community involvement. Na that day wey be sey everybody know sey for Yoruba land na the ninth day de dey name male children. So, everybody, if you just born pikin now, everybody go just know sey na on the ninth day dey come your house. So, if you change am, the family and community involvement no go dey. Nobody go come cause no be that day dem dey name male children for Yoruba land.

Yoruba pipu get one tradition wey be sey dem de bury their dead relative for the family compound, for the house wey dem dey live. The reason why dem dey do this thing be sey, one, dem believe sey na the family compound wey dem dey take communicate and connect with their ancestors. So, if dem bury the dead person for the compound, dem go fit still continue to dey communicate with the the ancestors. Another reason why Yoruba pipu dey bury pipu for their home be sey, na sign of respect for the dead body for the dead person. To take bury am for home wey be sey na place wey dem dey live and wey dem love, na the sign of respect wey dem show the dead person how much dem take love am. Another reason why Yoruba pipu dey bury the dead one for their home, dem believe sey if person die, sey no be the end of life be that, sey the person spirit still dey live on. Another reason why dem dey bury pipu their dead relative for their home be that, another reason be sey Yoruba pipu no like cemetry. Dem believe sey cemetery dey too far from home and e go dey far well well if dem carry their dead relative go bury there. You no go fit dey communicate or feel im spirit around dem be that, and this tradition e don tey for Yoruba land. Another reason why dem dey do this thing be sey dem dey uphold their cultural heritage. Na tradition for yoruba land sey if their relative die, dem go bury am for the house. So, dem dey do this thing to continue to uphold the cultural heritage wey dem get for Yoruba land. This tradition still dey go on till today, though the government don dey stop am small small, but plenty Yoruba pipu still dey observe, dey carry out this tradition to dey bury their relative for their house.

Di ex ten t wey we go believe di insinuations say, Di dead dey visits pipo e depend on so many factors o. Na Di factors wey I wan tok so. Number one be say, e depend on the cultural significance, for example Di Yoruba pipo dem believe say Di dead dey visit dem on Thursday wey dem call Ojo'eku. Anoda factor wey dis insinuations depend on na personal experience. Na only pipo wey fit, wey don really see as dia pipo dey visit dem go really believe say e dey actually happun but if you no experience am you no go believe am. So e depend on personal experience. Anoda factor na scientific factor. For scientific factor di scientists believe say na three tins dey make person believe say di dead don visit dem. Say number One na di grief and bereavement. Di grief say you don lose your loved one fi make you believe or begin dey see or memories say you don see Di dead wey don die, but actually e fi no bi so. Anoda scientific objection, na Di one wey dem dey call memory and hallucinations. Memory and hallucinations na di moment, emotional moments wey you don spend wit di loved one wey die go reoccur for your memory e go come dey like you see dem for real life. Di last one, wey scientists tok say na di daydream, di one wey dem call day dream. You fi dream say you see your loved one wey don die, why? Bicos dia memories still dey fresh for your head maybe e no tey wey dem die, or you never overcome di di grief, de memory go still dey your head, go come make you believe say you don see dem for real life, but true true, you never see dem. Na all dis factors affect di level wey we go believe say true true pipo wey die dey visit di living

Inflation don affect di price of commodity for my area positively, and one of di ways wey inflation don affect di price of commodity in my area be say di producers and di whole salers don dey get increase in demand, bicos pipo believe say Di price of commodity go still dey rise higher na im make demands don dey increase for di certain communities for my area. Anoda way wey inflation don affect di prices of commodity for my area be say, there's, we don get increase in economic activities bicos pipo believe say tins don dey hard to buy for market. E don begin to dey involve dem sefs in entrepreneurship, in economic activity, farming and di rest. Anoda way wey inflation don dey affect di prices of commodity for my area be say farmers and producers don dey get increase revenue, bicos di prices of dis commodities don increase and di demands too dey increase in return e don dey make di farmers and producers to get a bigger and greater revenue for di work wey dem dey do. Anoda way wey di inflation dey affect di prices of commodity positively for my area be say, e don dey create jobs, So, many pipo now don dey involve dem sef for one farming activities or di oda. E don dey make pipo dey engaged for economic activities bicos dem know say to buy dis tins for market dey costly so dem don dey use dia hands dey start to dey produce, dey harvest, dey plant dis tins so dat dem no go fit go buy am for market, dem go just enta dia dormot or backyards or farm harvest am take come run am for house. Take come do am for house chop. E betta dat way, to produce your own dan to go buy. Na di ways be dis wey inflation don affect di prices of commodity for my area positively be dis.

Yes me I believe am. I believe say di right to strike don help balance power between workers and dia employers, and, govment. Bicos, if you no tok, our pipo dey tok say a closed mouth na closed destiny. If sometin dey pain you for leg and you no tok, you go die in silence. Once you ask, pipo go know say yes dis one know im right. Wen workers dey strike, e dey help balance power, di employers, di govment go know say truly say di power dey for dis pipo hand, bicos na di workers dey do di job. If di workers no do di job employers no go see dia money at di end of di day o. If workers no do dia job, govment no go fit see di revenues, e no go fit make am see dia money o take, even tax payers money you no to see am bicos na still workers dey facilitate all dis tins. So, one tools wey workers get, wey dem fit balance power between dia employers and dem, na strike. Strike mean say, workers go abstain lfrom wok, dem no go near dia work place. Dem go close offices, close dia wok place, close di company, enta Street carry placard protest, demonstrate say dem no gree for certain tins wey dem no like, na how protest and strike bi be dat. Most strike na peaceful demonstration, no vawulens dem no spoil anytin dem just close dia place of work say dem no go fit go dat kain wok wey no favor dem. Close am go enta street carry placards go places wey dey important, go govment house, go dia employers house or office go dey protest. By dat way, di govment, di employer go see say make we try do di needs of dis pipo so dat dem go fit return to wok make dem for see dia money, see dia revenues collect at di end of di day. So, strike dey very important for working environment.

Yes, strike dey serve purpose for civil servants. E dey serve dem plenty plenty purposes. Number one way wey strike fit serve civil servants purpose be say, e go draw di govment at ten tion. Wen civil servant strike, di govment go look into wetin make dem strike, e go call di at ten tion of di govment make dem take check wetin make dem strike. Betta working environment. Anoda purpose wey strike fit serve civil servant be say, e go give dem betta working environment bicos wen dem strike so, di govment go look into wetin make dem strike and di money wey dem go release, dem go use am make di working environment dey very good for dem. Number three be say, e dey unite di workers. Strike dey unite workers. Di civil servant go get dis sense of solidarity say true true dem be togeda, dem stand for one anoda. Anoda way wey strike dem serve civil servant be say, e go increase dia payments. Dia benefits, dia income, dia salaries. If govment see say dia problems na di salary increment di govment fit approve am and by dat way all civil servant go go back smiling bicos dia salaries go don dey increase. Strike remain, di only tools wey civil servant get to take express dem sefs, to take demonstrate say na wetin dey pain dem be dis and e go draw di at ten tion of di govment and di stake holders involved wey go look into di matta wey make dem strike. Strike dey important for working environment and to balance di power between di govment and workers.

Di most effective ways wey go create awareness about pipo maltreatment na I wan discuss so. di ways be say you go create online campaign, you know say we dey for modern age now, and news dey fly well well for ocial media. Na ocial media campaign you go lunch, you go use hashtag take create di awareness about di maltreament. By dat way, plenty pipo go dey aware of di issue. Anoda way be say you go organise community outrech, you go fit organise rally, event, outreach and tok on di matta so dat plenty pipo go learn from am and di maltreament fit reduce or fit stop if plenty pipo raise dia voice. Anoda form of effective way na print media and online media. If you use magazine, book, take reach out to pipo take reach out to audience. Plenty pipo tok on di issue, meet um stakeholders tok on di issue, e fit reduce di maltreatment. Anoda way to na to engage wit policy makers. Policy makers na di stakeholders wey dey involve for di matta wey get idea wey dey for di matta, you go engage wit dem see how dem go fit stop di maltreament. Anoda way na to organise training and education. Training and education go fit make pipo wey dey maltreat odas to stop am and even pipo wey dey maltreated dem to go know way wey dem go fit take survive or comot for di maltreament. Anoda way wey you go fit reach out or create awareness na to use petition and avocacy. You go make petitions for different stakeholders for govment for legislations and use avocacy meet wit pipo wey don dey for di biznes wey don dey for d matta wey don treat dis kain matta bifor, meet lawyers, advocates, activists dem go raise dia voice take stop di maltreament. E dey important say make pipo dey tok, dey speak up wen dey are maltreated so dat odas go fit learn and pipo wey dey maltreat dem go fit stop am.

Happiness dey play very significant role wey go make us overcome life challenges. Challenges dey happen everyday to anybody. Challenges no dey respecter of anybody oh. E fit happen to small pikin, big peson, big man. Plenty challenges dey for dis life, but na happiness you go fit take overcome am. Nomba one role wey significant role wey happiness go play wey go make you overcome your challenge be sey happiness dey give us strength. Peson wey dey happy go dey motivated to challenge to carry the challenge. You go dey motivated, you go you go solve the problem head-on So, happiness give us strength. Happiness is contagious. Happiness dey give us hope. If you dey happy, you go even get hope sey that challenge one day sey you go overcome am. Happiness dey kill stress. When you dey happy, your stress go dey reduce becos you no go think too much. You go fill your mind with good memories. Another one be sey happiness dey reduce anxiety. E no go make you think too much. You go fill your mind with you go dey relax, your muscles go dey relax, your mind go dey relax. Na wetin happiness dey give us be dat wey go make us overcome life challenges. Another one be sey happiness go make us think clear. Wen you dey face with challenges, you need think well-well, you need think clear on how you go take overcome the challenges. Na happiness go make you think clear. Na happiness go give you good vibes an positive pipu go dey around you. Wen pipu see sey you dey happy well-well, de go wan dey closer to you becos happiness dey contagious. E good mey we dey fill our mind with happiness, good memories.